Coo aryo magitye ka ngwec ki yeya i nam ikingi kono ngat acel tye ka cero i pii ngat acel tye ka bayo obwor i pii me mako rec

Eni kono tye wi cere madit mada ma wicereni i ngete tye iye nam ma tye cok kwede ka ineno i ngete tye i ye cal yeya madongo ki yeya matino bene tye ma nyuto ni nam tye macok kenyu.

Eni ni tye odi bati ma odi bati ni gitye madwong dok odini tye dogolagi weng tye twolo ma acel ma kiwero kome ma kala obedo alum alum ki matar gitye ka cato i iye bonge me acata dok bene mukene tye i iye kama kigoyo iye cim

Eni obedo nam ma nami jami mo tye ingete atye ka neno anyogi nyige aryo ki dong yeya mo tye inget nami yeya madwong dok bene ka ma yeya ni tye iye ni obedo ka mo mutwo ma bedo ngom ngom mutwo ingete bene ka ineno cal ot mo tye ingete mucung ot enoni kore tye matar